igaali yomuka nga ili kulugudo lwayo ili kugezako kudima zimbega bisaala bigona mungaji namufeli alimo

Gumukono nga guli mu lanji imbesemu guliko ibyoya ni sawa iliko buwanga ni bumali nga awambile gumulobo munkono imikile kuntulo kwe gamezi

umuseza nga agwatile ipale indeyi lubega bana bemikile bamusilile ngali kugali inyuma batu bandi baliyo

umukasi nga agwata chikofila kumutwe nga ali mulyato abonekana nga umusubuzi webibala atelagile kubibo nigamezi mububuyu agati yegamezi